... mul'istuu yookaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo jechuu dha. Fakkeenyaaf, alaabaa Oromiyaa irra kan jirtu Odaa fudhachuu dandeenya. Asxaan ummata Oromoo Odaa dha.

Arkiteekcharii jechuun hojii kalaqaati. Ijaarsa jechuun hojii beekumsa yookiin muuxannoo keessaa dhufudha. Garaagarummaan arkiteekcharii fi ijaarsaa maali? Tokkummaan arkiteekcharii fi ijaarsaa hoo? Waa'ee isaanii hagam beekta? Naaf ibsuu dandeessaa?

Hojiilee hojiiwwan akkam akkamii beekta? hojii dhuunfaatii? hojii mootummaatii? hojii dhaabbilee garaa garaatii? hojiilee kamtummoo ilma namaatiif jireenyasaa jijjiira jettee amanta?

Faayawwan qaama keenyatti, keessumaa dhiirri godhatu keessaa kamtu sitti tola? Bokkuu moo kallacha filadhu otuu siin jedhanii?

Alaabaa Oromiyaa beektaa? Aasxaan isaawoo maali? Alaabaa abbaa gadaa beektaa? Aasxaan isaawoo maali? Aasxaan alaabaa abbaa Oromiyaa odaadha.

Bareedina, miidhagina yookaan hawwannaa wanta tokkoo jechuu dha. Meeshaan faayaas jiraa, uffanni faayaas jiraa, garuu walumaa gala bareedina, miidhagina, hawwannaa jechuudha faaya jechuun. Sinii galee?

Faayidaan biqilootaa maali ? fayyaadhaaf nu fayyaduu? Nyaataf itti fayyadamnaa? dawwaawwan garaa garaa ta'uun faayidaa nuu laatuu? maal maalfaa quba qabda waa'ee biqilootaa?

Geejjiba. Geejjiba jechuun maali? fakkeenyaaf geejjiba lafarraa, geejjiba qilleensarraa, geejjiba bishaanirraa. Turiizimiin immoo daawwannaafi dhimmoota garaa garaan kan walqabatudha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansawwan ilmi namaa bakka tokkoo bakka birootti kan godaanuu

Mana dhugaatii kafiyaalewu fudhachuu dandeenyaa, mana nyaataa sabaan boonii fudhachuu dandeenya. Kanaaf bakka nuti nyaataaf dhugaatii qarshii keenyaan deemnee, nyaataaf dhugaatii barbaanne ajajannee nyaannu jechuudha.

Maashinoota meeqa beekta? Maashinoonni faayidaalee akkam akkamiif oolu? Garaagarummaan maashinii fi harkaan hojjechuu maal? Faayidaan maashinootaa yeroo baayyee hojii keenya idilee dafnee akka xumurruuf nu gargaaru. Kana hunda quba qabdaa?

Daldalaafi gabaa jechuun; nama hojii daldala hojeetu jechuudha moo, nama hojii gabaayyaafi maammiltoota gidduu hojeetu jechuudha. Gabaa kamisaa beektaa?

Jiyoogiraafiin qabiyyeen isaa aadaadhaa? Seenaadhaa? Haala qilleensaatii? Haala naannootii? Uumamaan walqabataa? Naannoodhaan walqabataa?, Seenaan hoo? Kan kaleessa darbee? Kan har'aatii? Kan boriitii? Akka jechuu ti. Hagam quba qabda?

Oomishaalee "suuper maarkeetii"jechuun: Omishaalee faayidaa hedduu qaban, kanneen akka nyaataaf dhugaatii mana keessatti fayyadamnu dhaabamaniis ha ta'u, meeshaalee garagaraa keessa galanii ilma namaatiif faayidaa Kennan jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa maali quba qabduu?

Ispoortiin biyya keenyaa sadarkaa kamirra jira? Ispoortessitoota biyya keenyaa keessaa kanneen fiigicharratti hirmaatan Qananiisaa Beqqelee nii beektaa? Xurunesh Dibaabaa nii beektaa? Yoomif Qajeelchaa nii beektaa? Daraartuu Tulluu nii beektaa?

Qonna qotuuf tooftaalee akkamii fayyadamuu qabna? Qonna aadaatii? Qonna ammayyaatii? Moo bifa ijaarsaatiin namoota faana wal taanee hojjechuu qabna?

Oduu jechuun odeeffannoo jechuudhaa? irraa hin barannaa? ittiin bashannannaa? wantota wayitawoo ta'an achirraa dhageenyaa?

Amantaa kamitti amantaa? Amantaa kiristaanaas taanaan waa'ee Iyyesuus maal fa'aa beektu? Iyesuus gara biyya lafaa yeroo dhufetti maaliif akka dhufe beektaa?

Qonna qotuudhaaf ulagaa akkami faayyadamuu qaba? Lafti na barbaachisaa? Meeshaawwaan ani ittin qotuu na barbaachisuu? Akkasumas, sanyiin ani facaasuho? Hangamtu na barbaachisa? naaf himuu dandeessaa?

Meeshaalee nyaataa, meeshaalee uffataa, meeshaalee dhugaatii kanneen akka kubbayyaa, meeshaalee bakka sireetti fayyadamnu isaan kun hundumti meeshaalee manaa jedhamu. Mana keessattis kan itti fayyadamnudha.

Magaala Finfinnee keessatti mana jireenyaa tokko bittaachudhaaf qarshii hammamtu si barbaachisa? Mana tokko yeroof kaffalttidhaan keessa jiraachuf ammoo qarshii hangamtuu si barbaachisa?

Kuduraalee fi muduraaleen nyaataaf oolu. Kuduraalee fi muduraaleen faayidaan isaanii maali? Namni kuduraaleef muduraalee fayyadame qaamasaatif faayidaa akkamii qaba? fayyummaansaa hagam mijataadha? Yoo hin fayyadamne immoo miidhaa akkam akkamiitu qaama keenyarratti dhufa?

Seera kabachiisuu jechuun nama miidhuudhaa? Seera kabachiisuu jechuun nama miidhuu miti. Daangaa seeraa beekanii namoomaaf of eeguudha; irree haqaa cimsanii lubbuu namaa tiksuudha. Kanaaf seerri namaa ol akka ta'e namaaf ibsuudha jechuudha. Kanaaf seerri maali?

Arkiteekcharii jechuun hojii kalaqaati mitii? Hojiiwwan namoonni uumanii kalaqa mataa isaaniin hojjetan mitiiree? Ijaarsa jechuun waan adeemsa tokko keessa darbee sadarkaa xummuraa irra ga'ee jechuudha. Waa'ee ijaarsaa maal beekta?

Waa'ee daldalaa dubbachuu ni dandeessaa? Daldalaa jechuun nama hayyama daldalaa qabu jechuudha. Gabaa jechuun ammoo maamila yookaan nama daldala irra deemee waan qophaa'e sana qarshiisaatiin bitatu jechuudha. Garaagarummaan isaanii maali?

Caaccuu, kallacha hidhannoowwan akka hidhannoowwan addaatti hidhaman isaan kana fudhachuu dandeenya matabii

Qoricha aadaa. Qoricha michii jedhamu beektaa? Faayidaan isaahoo maali? Haala kamiin fayyadamna? Miidhaan isaahoo maali? Miidhaasaarraa of ittisuuf haala kamiin fayyadamuu qabna?

Elektirooniksii jechuun waan ariitiidhaan wanta barbaannu sana nuu xumuru yookaa haala salphaadhaan waan hojjechuu barbaanne nuuf hojjetu akka jechuu ti. Yeroo baay'ee humnoota ibsaatiin kan hojjetuu dha. Kun immoo rakkoosaa isa jalqabaati. Waayee elektirooniksii maal beekta?

Beeksisa haaraa hordofuuf maal maal hordofuu qabna? Miidiyaawwan garaa garaa, miidiyaalee hawwaasaas ta'u miidiyaalee mana keessatti itti fayyadamnu. Ati beeksisa argachuuf miidiyaa akkamii hordofta?

Meeshaalee mana keenyaa, waajira keenya keessatti itti fayyadamuu ni dandeenya. Jechi Kun dhugaadha moo soba? Biiroolee keenya keessatti siree ciisichaa fayyadamuu ni dandeenya? Lakki matumaa

Uummata bal'aa jechuun, uummata saala garaagaraa, gosa garaagaraa, gola garaagaraa jechuudha. Maatii jechuun immoo gola tokko, gosa tokko abbaa warraa fi haadha warraa tokko irraa kan dhalatanidha.

Ogummaa fi aadaan wal qabatuu? Wal qabatu yoo ta'ee, hariiroo ogummaa fi aadaa ibsi utuu siin jedhanii waa'ee maalii gadi fageenyaan ibsita? Moo sitti ulfaata?

Geejjiba jechuun imala jechuudha. Turizimii jechuun aadaa. Immigireeshinii godaansa.

Gosoota hojii beektaa? Ofii keetii hoo hojiiwwan akkamiitiin jiraatta? Gosoonni hojii; hojii dhuunfaa, hojii gareen hojjetamu, hojiiwwan mana mootummaa, hojiiwwan dhaabbata gara garaatti qooduu dandeenya. Kanneen kana keessaa ati hojii kamiin jiraatta?

Muuziqaawwan Afaan Oromoo yookaan weellistoota Afaan Oromoo eenyuun fa'a beekta? Yoosan Geetaahuun ni beektaa? Dinqiisaa Dabalaa ni beektaa? Guutuu Abarraa ni beektaa? Taaddalaa Gammachuu ni beektaa? Haacaaluu Hundeessaa ni beektaa?

Imala akka jechuuti imaluu. Bakka tokkorraa bakka tokkotti geejjiba konkolaataa, geejjiba gaarii, geejjiba simbirsii yookiin geejjiba awuroppilaani.

Daldaala jechuun nama meeshaa tokko kan maamilli isaa barbaadu fidee gurgurtaa gaggeessu jechuudha. Gabaa jechuun immoo maamiltoota dhufanii Daldaala irraa bitatan jechuudha. Kanaaf Daldaalaa fi gabaa jechuun bittaa fi gurgurtaa jechuudha.

Geejjibni sosochii hawaasaatiin kan wal qabatu godha. Turiizimiin immoo dhimmoota aadaa fi daawwannaa ti. Immigireeshiniin immoo dhimmoota godaansaa ti.

Wantoota ilma namaatiif baay'ee barbaachisoo ta'anii ilmoo namaatiin immoo hojjetamanidha.

Adeemsi imalaa bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu geejjibaadha. Konkolaataa jechuun immoo fakkeenyaaf kan ittiin gara tokkoo gara bakka biraatti imalluudha jechuudha. Kanaaf geejjiba jechuun adeemsa ilmi namaa bakka tokkoo gara bakka birootti taasisuudha.